Oositola odhili po omaludhi gi ili nogi ili. Opuna ndhono hadhi landitha oondjato, oongaku, osho wo omapaya. Oositola dhino ohadhi kala dhu udha aantu.

Moositola dhiikutu konyala oto adha mo iinima ayihe ,oto adha mo iinima ngaashi iikutu ,oongaku, omapaya osho wo omakumbatha. Aantu mboka haya landitha momapandanda nayo ohaya landitha iinima mbika.

Momahala gomatalelepo nenge mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi ooholongo, oosino, uumenye, oonduli no oonkoshi.

Oositola odhili pamaludhi ogendji . Opuna ndhono hadhi landitha iikutu yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oombulukweya, oohulukweya, oohema oshowo uumbindja.

Oomboloto odho iikulya mbyoka ya ningwa muusila, oku eta po ombooloto, ohaku longithwa iinima tayi landula: osuuka, omeya, omongwa, oshowo efulika.

Ilandela keshe shimwe shoka sha longwa muutekinolohi yo ombaanga ya Nedbank ta yi shi futu. Iinima mbino ongaashi omambako, oongodhi nosho tuu.

Methimbo lyo ngaashi ngeyi ehumo komeho olyeetelela iinima oyindji iiwanawa, ano olye etelela iipundi ndjoka hatu vulu okukatumba nohokala wu uvite uunambanu.

Omiti odho iishitwa ya simana. Momiti oha mu zi iipilangi mbyono hayi longithwa oku ninga iipundu yoku kuutumbwa, osho woo iitafula yokulilwa iikulya.

Okombitha olyo ehala moka ha mu telekelwa osho woo ha mu yogelwa iiyuma. Oha mu adhika oosikopa mono ha mu pungulwa oombele, uusindo nosho woo iikulya.

Omiti odho iishitwa ya simana. Komiti ohaku zi ombepo ndjoka hatu fudhilemo. Ohaku zi wo iipilangi mbyono hayi longithwa okuninga iipundi yokukuutumba oshowo iitafula yokulila iikulya.

Iisimpo nenge iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simakekwa komuntu kehe, iisimpo oya simana oshoka oha yi landa iikwathitho yo megumbo ngaashi iikulya, oothewa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yasimana molwaashoka ohayi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuNamibia kehe. Iimaliwa oyasimana oshoka ohayi etapo oompumbwe ngaashi iikulya, oongaku, omeya oshowoo olusheno.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana komuntu kehe. Ohashi longithwa momikalo dhi ili no dhi ili, oku kandulapo oompumbwe dhomuntu ngaashi oku landa iikulya megumbo nosho woo oku futa omeya nolusheno.

Oositola odhili momaludhi ogendji. Opuna dhoka hadhi landitha iilongitho yomegumbo ngaashi oombiga, uukopi, uuyaha, oshowo oombele.

Oosikopa odho iinima mbyoka yalongwa okuza miipilangi. Odha simana, oshoka ohamu pungulwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikutu, oondjato nosho wo omakumbatha.

Iimaliwa ya Namibia oyi li momaludhi gi ili nogi ili, oodola omulongo noodola omilongo mbali oto adha kwa thanekwa Sam nuuyoma. Eedola omilongo ntano needola ethele, oto adha kwa thanekwa Hendrik witbooi, kiimaliwa wo oto adha kwa thanekwa ooholongo.

Momahala gomalandithilo unene momatala oha mu landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omayapula, mamengo, omandjembele noshowo omalemune.

Monalenale aantu okwa li haya taambathana iinima ngaashi iilya, omuntu opo a pewe ongombe. Mopaife, aantu ohaa longitha iimaliwa okutaambathana. Ngele okwa hala oshikulya, oku na okulongitha oshimaliwa opo e shi mone.

Oradio yomuzizimbe oyo ndjono hayi dhana oopolohalama dhi ili nodhi ili. Oradio yomuzizimbe unene ohayi adhika momagumbo gomondoolopa. Oradio yomuzizimbe ohayi tulwa unene kekuma nenge kombanda yoskopa.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika iikutu yi ili noyi ili, yoomeme noyootate. Ohamu adhika oombulukweya, osho wo iikutu. Ehala ohali kala lya pakela noonkondo, nohamu kala mu udha aantu mboka taya landa iikutu.

Ombaanga ndjono yedhina NEDBANK, otayi indile notayi ithana aakwashigwana ayehe, opo ya ka kuthe ombinga methigathano lyokutondoka. Aakwashigwana otaya ka tondoka ookilometa dha thika puntano osho wo omulungo. Opo wu vule okuya methigathano ndino, uuna okukala una oondola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Oositola odhili pamaludhi gi ili nogi ili, opena dhono hadhi landitha iikulya osho wo dhono hadhi landitha iikutu ,mositola yiikutu ohamu adhika iinima tayi landula oondjato, oongaku osho wo omapaya.

Momagumbo goshinanena ohamu adhika iinima tayi landula: oondunda dhoku lala, ondunda yokulila, ondunda yoku vululukwa nenge yoku kuutumba oshowo okombitha.

Moositola kehe ohamu kala ehala hono haku adhika iiyimati niikwamboga. Iiyimati ongaashi omayapula, omalemune oshowoo omandjembele.

Ombaanga ndjono yaVenduka yedhina Bank Windhoek, ohayi gandja omauwanawa ogendji koosikola dhomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oohooloosa oshowo omatete.

Oositola dhiikutu ohadhi kala dha pakela iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi: oongaku, oondjato dhomaludhi gi ili nogi ili osho wo iikutu yomaludhi gi ili nogi ili.

Ombaanga ndjono yaVenduka, ohayi adhika momahala gi ili nogi ili taga landula: omOtjiwarongo, omOshifo, omOshiwakopo, omOshakati nosho wo mOngwediva.

Moositola dhiikulya ohamu kala uutemba mbono omuntu to vulu okuhinga, opo wu kuthe shoka wa hala, shono to vulu okulanda. Shino ohashi kwatha omuntu opo kaa kale a papata iinima oyindji meke lye.

Omahala ngono goku landithila ohaga adhika unene moondoolopa. Omahala ngano ohaga kala ga pakela iinima yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi oongaku, oondjato, iikutu nosho tuu.

Esiku lyemenguluko lyoshilongo ositola nyoka yedhina Nictus ohayi shunitha oondando dhiinima yawo pevi lela iinima mbika ongaashi ooladio yomuzizimbe, oongodhi osho wo omambako.

Methombo lyongaashi ngeyi ehumo komeho olyertelela iinima oyindji mbyoka tayi kwathele oshigwana, miinima mbyono omwa kwatelwa Oocompiuta ndhono hadhi longithwa okupungula oodokumente dhoongshefa

Momagumbo unene gomoondolopa ohamu adhikwa iipundi mbyono yokukuutumba ngele omuntu totala oradio yomuzizimba oshowoo mbyono yokukuutumbwa ngele to li.

Moondunda dhomondoopa ohamu adhika oombete, omakumbatha oshowo omalapi. Ohamu adhika wo iipundi yokukuutumba. Ohamu kala oolamba noshowo omalapi gopomakende.

Omiti odho dhimwe ndhoka sha simana, momiti ohamu zi omufudho, ohamu zi iipilangi mbyoka hayi vulu okuningwa iipundi noshowo oosikopa. Oosikopa ndhono omuntu oha vulu kwatela mo iinima ye oyindji, omambo, oopena oshowo iimboloma

Omuti odho iishitwa ya simana no haku zi iinima oyindji . Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longithwa oku eta po iipundi yokukutumba. Iipilangi ohayi longithwa wo oku eta po iitaafula yokulila.

Omiti odho iishitwa ya simana, oshoka kudho ohaku zi iipilangi mbyono hayi longithwa oku eta po iipundi yokukuutumba nenge iitaafula yokulilwa iikulya.

Moositola adhihe koonono moshilongo dhiikulya ito kala ino adhamo oomboloto. Oomboloto dhino ohadhi mbaakwa momaludhi gi ili nogi ili. Ohadhi mbakwa ano tapu longithwa uusila, omeya, omongwa oshowo osuuka. Aantu mbaka haya mbaaka oomboloto ohaya kala yiilile kombinga yawo yositola.

Moohotela oha mu kala iinima tayi monika nawa. Ehala ohali kala lya kombwa nawa, lya yela. Iikumbatha ohayi kala ya tonywa nawa yuukilila. Iikuusinga wo ohayi kala ya tentekwa po nawa.

Oositola odhili po momaludhi gi ili nogi ili, opuna ndhono hadhi landitha iikutu oshowo ndhono hadhi landitha iikulya. Ndhono hadhi landitha iikutu, ohadhi landitha iikutu yoshimeme oshowo yoshitate.

Iimaliwa nenge iisimpo oyasimana oshoka ohayi longithwa momikalo dhi ili nodhi ili. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhomuntu ngaashi iikulya, oothewa niikutu.

Omiti odho dhimwe dhoka dha talikako onga dhasimana moshilongo. Komiti oha kuzi iinima oyindji hayi kwathele oshigwana. Oha kuzi iiyimati mbyoka hai liwa . Oha kuzi wo iiti mbyoka hayi hongwa opo omuntu etepo oshipundi shoku kuutumba.

Oositola ohadhi kala po omaludhi gi ili nogi ili. Ndhono hadhi landitha oondjato, ohadhi landitha wo oongaku, omapaya, nosho tuu. Iinima ohayi kala ya pakelwa ofulaha melandulathano.

Omasofa ogo iipundi mbyoka ya longwa momalapi nenge miituta. Omasoga oga longwa woo noma fulafula opo omuntu a vule okuu kala omutumba nuupu. Omasofa oha ga longelwa iigwilo mbyoka omuntu ta vulu oku egamena kuyo.

Ethigathano lyoombasikelo esiku takiningwa ethigathano lyoomabasikela oohauto ohadhi kankamekwa opo kaadhi pitile mopate moka tamu ningilwa ethigathano ndika . Aantu oyendji ohaya kutha ombinga methigathano ndika

Moositola dhiikutu ohamu kala muudha aantu . Ohamu landithwa iikutu yomaludhi go ili nogi ili ngaashi oohema, oombulukweya, oohulukweya oshowo uumbindja.

Moositola dhiikutu noondjato ohamu kala muudha, olundji naampa topiti itomonopo oositola ndhino ohadhi kala dhapakela iikutu, oondjato, oongaku nosho tuu.

Ngele owa yi momagumbo gomondoolopa oto adhamo ehala ndyono hali ithanwa ehala lyokukuutumba. Mono omo nee hamu adhika iipundi mbyoka hayi kuutumbwa oshowo oto adhamo iitaafula. Piitaafula mpono ohapu kala pena omambo oshowo oshiyaha shiiyimati yaantu mboka ta yeya megumbo.

Moositola dhiikulya iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano oonamunate ohadhi kala kombinga yadho oshowo omalovu ohaga kala kombinga yadho iikulya woo ngaashi omalwishi nuusila ohayi kala kombinga yawo.

Thikama wuye wu ki italele ositola ndjono hayi landitha iinima yombiliheelela noyongushu. Ositola ndjono yoAVO ohayi landitha iinima ngaashi, oongaku, oongodhi oshowo oowili.

Oositola odhili po omaludhi gi ili nogi ili. Opuna ndhoka hadhi landitha omamate gokulyatela oshowo ndhono hadhi landitha omakumbatha niiyata yokuningitha iikutu.

Iikolitha nenge omalovu ogo iikunwa mbyoka yanika oshiponga kaakwashigwana . Iikolithwa mbika mositola ohayi kala yapakelwa ombinga yawo yiilile. Iikolitha ohayi pike omuntu eta vulu okukala we itaa vuluwe okweenda.

Moositola dhiikulya ohamu adhika iinima ngaashi, iikulya, oonamunate, nosho tuu. Iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano, shi ikolelela komaludhi gayo, gi ili nogi ili.

Momagumbo goshinanena ohamu adhika oondunda dhi ili nodhi ili. Ngaashi, ondunda yokulala, ondunda yoku uhala, noshowo ondunda yokutelekela, ndjono hayi ithanwa okombitha. Mokombitha ohamu kala iikulya, noshowo oombiga.

Pethimbo lyokomaandelo oositola ohadhi kala dhu udha. Ohadhi kala dha pakela iikutu, oongaku oshowo oondjato. Aantu ohaya kala oyendji noonkondo nethimbo limwe ito mono ompito yaampa to piti.

Omiti odho iishitwa mbyoka hayi eta iiyimati yolamudhi gayooloka, iiyimati mbino ongaashi omayapula, omalemume, omabanana oshowo omamango. Iiyimati mbino oyatalikako yina uundjolowele.

Methimbo lyonale aantu okwali haya kuutumba kiipundi yomiti. Ethimbo lyongashingeyi moka muna aantu oyendji ya longwa. Ano oya eta po iipundi yo kolela mbyoka ya longwa miiti, tayi vulu okulongithwa momagumbo gomondolapa.

Momiti ohamu zi iipilangi. Iipilangi mbyono ohayi longithwa moku etapo iipilangi, iitafula noshowo oosikopa. Oosikopa omo mono omuntu ha pungula iikutu ye noongaku.

Omboloto oyo oshinima shoka shasimanekwa megumbo kehe nolundji oto adha tayi lithwa otee. Omboloto ohayi longithwa osuuka, uusila, efulika osho wo omongwa nomagadhi.

Ehumo komeho olyeeta iinima oyindji mbyoka ya kwathela oshigwana, aantu oyendji konyala oyiilongela okuhonga iipilangi. Miipilangi ohamuzi iipundi, iitafula nosho woo oosikopa.

Owa pumbwa ombaanga ndjono to vulu okulongitha kehe mehala to iyadha? Ombaanga yoBank Windhoek oyo ombaanga ndjoka to vulu oku adha momahala gi ili nogi ili. Ongaashi omEenhana, omOutjo, omOndangwa oshowo moVenduka.

Iikwamboga oyo yimwe yomwaambyoka ya simana mokati koshigwana noyina uundjolowele ethimbo lyongashingeyi oositola dhiikwamboga odha topolwa kwaadhoka hadhi landitha iikulya ayihe, iikwamboga mbino ongaashi omatama, uuna kamundesha oonyanga oshowo omakunde.

Omboloto oyo oshikulya shoka shasimanekwa unene momagumbo ogendji. Omboloto ohayi etwa po niinima tayi landula ngaashi osuka, omagadhi, omongwa osho wo efulika.

Moositola dhiikulya iinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano. Ohamu kala ombinga ndjono ya nuninwa owala omalovu. Ohamu kala wo ombinga ndjono haku kala iikulya ngaashi omakoloni, omausila oshowo omalwiishi.

Osikopa oyo ehala lyoku pungula iinima ndyoka lya longwa oku ziilila momiti. Moosikopa ohamu pungulwa iinima ngaashi iikutu, iiyaha oshowo oombiga.

Omboloto oyo oshikulya shoka sha simanekwa nayi noonkondo megumbo kehe. Omboloto ohayi etwapo niinima tayi landula: omongwa, osuuka, omagadhi osho woo efulika.

Moositola dhiikulya ohamu adhika iikulya niikunwa gomaludhi giili nogiili. Iikulya mbino ongaashi omboloto, uusila, osho wo iihakawutu. Iikunwa ongaashi oonamunate omeya osho wo omalovu.

Moositola dhiikulya iinima ohayi kala ya pakelwa nawa melandulathano. Iikulya ngaashi olwiishi, omakoloni ohayi kala yii ikalela kombinga dhawo. Iikunwa wo ngaashi omalovu ohayi kala yili kombinga yawo yoyene.

Oositola odhi li po pamaludhi gi ili nogi ili. Moositola dhiikutu ohamu adhika iinima ngaashi oongaku, oondjato, oombulukweya noshowo iikutu.

Iisimpo oyo iinima yasimana, oshoka ohayi longithwa oku taambathanwa. Iisimpo ohayi longithwa oku landa iikulya, iikutu osho wo iikwathitho yilwe yomegumbo.

Megumbo kehe aantu ohaya li iikulya shi ikolela kethimbo. Ongulonene ohaya li iikulya ngaashi omayapula, omandjembele, omabanana oshowo omboloto notee.

Moondoolopa dhi ili nodhi ili moshilongo ohamu adhika omagumbo gomondoolopa noshowo ngoka gokolukanda. Omagumbo gokolukanda unene ohaga kala ga tungwa moombashu, omanga gomondoolopa ohaga tungwa moondhopi.

Momagumbo gomoondolopa oto adhamo iinima iiwanawa mbyoka ya etelelwa kehumokomeho. Iinima mbika ongaashi iipundi yoku kuuntumba, iitafula mbyoka hayi kala tayi monika nawa oshowo orandio yomuzizimbe.

Omiti odho iishitwa ya simana odho ohamuzi iipilangi mbyono hayi longithwa oku etapo iinima yi ili noyi ili ngaashi oosikopa, iipundi, iitafula nosho tuu.

Oositola odhili pomaludhi ga yooloka, opena ndhono dhii kulya, osho woo dhii kutu. Mo sitola dhii kulya , iinima ohayi kala ya pakelwa nawa. Ngaashi uunamunate , omeya , osho woo iikulya yilwe.

Iisimpo oya simana nohayi longithwa momikalo dhi ili nodhi ili. Ohayi longithwa okulanda iikulya megumbo, okufuta omeya osho wo olusheno. Kehe shimwe mongashingeyi otashi pula iisimpo.

Oositola odhili pamaludhi gi ili nogi ili, opuna ndhono hadhi landitha oongaku niikutu, opuna woo ndhono hadhi landitha oondjato, oondjato ohadhi kala dha pakelwa nawa melandulathano shi ikolelela koondando osho wo komalwaala.

Oostola dhiikulya odho dhimwe ndhoka hadhi landitha iinima mbyoka tayi vulu oku kwatha momagumbo. Ohadhi landitha iinima ngaashi omatama, omakunde, olwishi osho woo omakoloni.

Oositola odhilipo pomaludhi gi ili nogi ili opuna ndhono hadhi landitha iikulya noositola dhiikutu. Moositola dhiikutu ohamu adhika iinima tayi landula oohulukweya, oombulukweya, uumbindja noohema.

Moostola dhiikutu ohamu adhika iinima tayi landula, ohamu adhika oondjato, oongaku, iikutu nosho wo omapaya. Moostola ohamu kala muudha aantu yomaludhi giili no giili.

Moositola dhiikulya ohamu adhika omaludhi giikulya yi ili noyi ili. Ohayi kala ya pakelwaoolaka nohayi kala tayi monika yo opala. Ohu kala iikulya ngaashi oomboloto, o.ayonaisa, omeya gokunwa oshowo iihakawutu.

Moositola dhiikulya ohamu adhika iikulya yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka hayi kala ya pakelwa melandulathano. Iikulya mbino ongaashi, omalwishi, omakoloni, uusila oshowo osuuka.

Omboloto oyo oshikulya shono sha simanekwa unene kaakwashigwana. Omboloto ohayi etwapo niinima tayi landula ngaashi osuuka, omagadhi, omongwa, efulika nosho tuu.

Oositola odhili po momaludhi gi ili nogi ili. Mositola kehe iinima ohayi kala yapakelwa nawa melandulathano, shi ikolelela koondando oshowo kuukwatya wiinima.

Omiti odho iinima yasimana. Momiti ohamu zi iipilangi mbyoka hayi hongwa yininge iipundi oshowo iitaafula noosikopa. Moosikopa ohamu tulwa iinima ngaashi iikutu oshowo omambo.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji. Olya etelela iinima ngaashi ookompiyuta . Ookompiyuta ohadhi longithwa oku kwatela iinima ngaashi oondokumende dhoongeshefa.

Omiti odho iishitwa ya simana nohayi gandja omawuwanawa ogendji. Komiti ohaku zi iiyimati mbyoka hayi liwa. Ohaku zi wo iipilangi mbyoka hayi longithwa oku ninga iipundi yokukuutumba.